Waa garoon lugu dheelaayo banooni waxaa iskugu imaaday dad badan. Waxaa isku baxayso labo koox. Koox waxay wataan fanaanad cadaan iyo buumaheeda, kooxna waxay wataan fanaanad gaduud iyo buumaheeda.

Shaati Shaatigaso medebkiisu yahay cadaan bulug maari oo kujiro riigriigmo madow ah shaati Shaatigaso ah mid laalaban oo jalaadan

Waa gasac gasacman oo ku jiraan kareemo oo bac ku xiran karemankasoo ka koban toban iyo laba xabo karenka magacisa waxaa la dhahaa karenka furkisa uu yahay baluug

Qol ku jiran fadhi fadhigaas Oo ah labo xabo dhaadheer iyo labo xabo ga gab ah iyo daahyo qaxwi ah

Waa qol waxaa yaalo labo sariir iyo joodarigooda, sariirta waa cadaan joodariga saaran waa joodari fiyoore ah oo buluug ah, midka kalana uu yahay cadaan oo joodari beer ah uu saaran yahay.

Karam. kareemkasoo. Magaciisa ladhaho dofa kareemkaasoo ku jiro caag iyo. daboolkiisa caag medebkiisu yahay mid. cadaan ah daboolkiisa yahay cadan kareemkaasoo ka koooban mid basali ah iyo mid cagaar ah

Waa fanaanad midabkeedu yahay caddaan gudood boombal cadaan ay ku jirtaa

Waa katiinad midabkeedu waa dahabi waana mid kuulo leh, wareegana liisha ka ah, waana mid furan.

Waa mool moolkaas oo lagu iibinaayo dhar kala duwan dharkaas oo isugu jira dhar dumareed io dhar kale moolkaas oo ah mool daqab ah hoosna buuxaan darbigana uu ku qoran yahay xanaan faashiyoon dabaqaas oo ah mid matuleel ah huteelkiisa waa mid qaali ah

finanad oo kuletile finanadaso kakoban midabked Mid Cas Mid buluga madawna Leh finanadasi wa finadad raged waxayna leda

Katiinad iyo jijinteeda katinadasoo ah mid dulelo yar yar leh katiinta jijintedana oo leh dulelo yar yar katiintasoo ah dahabi ahaan

Alaabaha inamahan kuwaas oo ah diyaarad elakaftar iyo baabuur Kala gadisan diyaarada elakaftarka oo kakoobaban modab madaw iyo cadaan

Waa miis waxaa saaran saxan iyo qaadooyin, fargeento. Moos, caag yaryar oo basbaas kujiro iyo liin , galaas. Saxanka waxaa kujiro bariis, baradho, dooro, banbanooni iyo basbaas iyo miyuneys. Bakeeriga waxaa kujiro caano, galaaska waxaa kujiro cabitaan.

Gaanjeel midkaas oo ka kooban mid cas io mid madow gaanjelkaas oo qaar yaroo dahab dahab ah fiyoore dahab ah ayuu leeyahy geedo dhaadheer laba darbi siligna kor ayuu oga wareegsan yahay darbiga midabkiisu yahay dahabi io cadeys